Mopaife iilonga yokeenyala oya shonopala lela. Aanongo moonyala oya ndulukapo omashina ga yoolokakathana ngoka haga longo iilonga ya yolokathana wo. Opuna eshina ndyoka hali tete omwiidhi nokugu tonya.

Omvula ngele yaloko ohaayeta efundja ndjoka halyeetele oohi oshowo oontangu aantu ohaya longitha nduno omaludhi gaayooloka uuna taa kwata oohi dhawo ohaya longitha oonete ,ngele yakwata oohi odhindji dhimwe ohaye dhi lipo dho dhimwe taya ka landitha.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshipwiyu. Ohaa kunu nduno iiyimati ya yoolokathana, ngele iiyimati yakoko nduno nawa, ohaye keyi landitha po.

Omayoka ogo gamwe gomiinamwenyo mboka ha yi tilika koyendji. Omayoka ogendji oha ga kala momakuti, ano iha ga kala lela momati kaantu noga nika oshiponga nongele oge ku li oto vulu oku ka huli la koshipangelo.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka hamu kala muna omeya eta ya tulamo oohi dhawo. Ngele dha koko ohaye dhi kutha mo nduno etaye ke dhi landitha po ya vule okwiimonena iimaliwa dho dhimwe ta ye dhi li po oshoka odhina onyama ombwanawa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yayooloka thana oshowo iikwamboga ohaye yosile nduno oshipwiyu okuyi telela omeya opo yikoke nawa .ngele yaadha okuteya yimwe ohayeyi landithapo yoyimwe taali.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa ano ngele yakunu iimeno yawo hayi koko nawa, ngele iimeno yawo yakoko nawa ohayeyi landithapo eta yi imonene sha shomondjato.

Otu na mo omahala ogendji moshilongo moka tuna mo omahala ngoka geli kombinga yoondundu. Pomahala mpaka kapuna lela iimeno oyindji omolwashoka oku na omamanya ano iimeno yimwe ihayi mene nawa mpoka puna omamanya.

Aantu oyendji konyala oya simaneka oongombe oshoka ohadhi longithwa miinima yayoolokathana ngele omumati okwa hala okuhokana omukadhona oha gandja ongombe kaandja mukadhona. Oya simanekwa ishewe molwa onyama yayo ombwaanawa yo oyi na oshipa shoka hashi vulu okuningwa oongaku osho wo uundjato.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho otekinolohi nayo oyu uka pombanda , iilonga yokoonyala oyaninga lela iishona mopaife. Aantu oyanduluka po omashina ngoka haga longo iilonga ya yolokathana.

Uuyuni shi tawu ende wu uka komeho, otekinolohi nayo oyu uka pombanda. Mopaife iilonga yokoonyala oya ninga lela iifupi. Aantu ohaya longitha omashina ngoka ga ndulukwa po. Omashina oge na nduno iilonga ya yoolokathana. Opu na eshina ndyoka hali tsinine iimeno kaayi kwatwe kuupuka.

Aantu ohaya kwata oohi, opo ya ka lye onyama, oshoka odhi na onyama ombwaanawa. Uuna omvula ya loka nawa, aantu ohaya kala yu uvite nawa molwashoka oye shi shi kutya omukaga ogwa tidhwa po. Ohadhi vulu wo okulandithwa, opo omuntu i imonene iimaliwa.

Moshilongo otu namo omahala ogendji gomayi nyanyudho. Omahala ngaka oha ga kala taga monika nawa, go ogeli pamuthika gopashinanena moka ho vulu oku adha pena iipundi osho wo iitafula.

Iilonga yokoonyala oya shonopala unene mopaife aantu ohaya longitha omashina ngoka ga ndulukwa po kaanongo moonyala. Oku na omashina ngoka haga tete nokugu tonya nawa.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani , ashike sho uuyuni weende tawu komeho Uutekinolohi nawo owu uka pombanda. Mopaife ohaya longitha eshina ndyoka hali ithanwa embakumbaku ndyoka hali ningi iilonga iipu nohali vulu okupulula nando omapya omulongo mesiku. Ashike ohayi ningi ontsi ndjoka hayi etele aantu omukolo.

Oshigandhi osho oshikwatelwa sho paShiwambo moka aantu haa pungula iilikolomwa unene ngaa iilya . Oshikwatelwa shika osha simana shaashi ohashi vulu oku pungulilwa iilya uule wethimbo nda dhini oku tumbula oomvula mbali ashike oyili monkalo ombwaanawa. Oshigandhi ohashi siikilwa nduno kokahaka hoka ka longwa miiti e ta ku kumbwa nomwiidhi nelalakano oku gamena shoka shi li meni komutenya ogundji.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, iikwamawawa mbika oyi hole omeya, oyendji ohaye yi sile oshimpwiyu omolwa onyama oshowo omayi yo ohayi vulu okulandithwa ndele omuntu ti imonene iimaliwa .

Otunamo omahala ogendji gomayinyanyudho moshilongo, omahala ngano ohaga kala gayela go ogeli pamuthika gopombanda. Mehala muka oto adha muna iipundi niitafula nomukwatheli omo nale ha kala.

Aanafalama ohaya kunu omaludhi ogendji gii meno. Oha yeyi sile nduno oshimpwiyu. Yamwe oha yeyi tekele taya longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu. Omukalo nguka iha gu hepeke naana omeya.

Otuna omahala ogendji gomainyanyudho. Omahala ngano ohaga kala ganingwa nawa, go otaga nana lela aalandi. Pomahala mpaka ohapu adhika iipundi oshowoo iitaafula mbyoka yanuninwa aalandi.

Otu na mo omahala ogendji omahala ogendji go mayinyanyudho moshilongo shetu . Omahala ngaka ohaga kala gayela go ga ningwa pomuthika gopondondo ano taga nana lela aataleli. Oho adhapo nduno pena iipundi oshowo iitaafula.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo, no kuyisila oshimpwiyu. Oha yeyi tekele nduno taya longitha ominino dhoka haya kala yatsa oombululu, ano omukalo nguka ihagu he peke nanaa omeya.

Aantu ohaya ningi uundama wawo womeya moka haya tula oohi dhawo, ohaya kala nduno taye dhi pele mo iikulya, ngele dha koko yamwe ohaye dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po, omolwaashoka odhina onyama ombwanawa .

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu okupewa omeya oshowo iikulya. Oyendji ohaye yi tekula omolwa onyama noshowo omayi.

Kehala hoka kuna oondundu ohaku monikwa kwambugapala uunene omolwaashoka ihaku kala kuna iimeno oyindji. Iimeni yimwe kayi hole okumena nawa mpoka pwanika omamanya.

Aanafalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana. Omatama ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi kunwa kaanafalama, ohayi longithwa kaantu oku tula miiyelelwa yawo.

Otu na mo oondundu odhindji dhili pomahala ga yooloka moshilongo shetu, ohadhi nana wo aatalelipo moshilongo omolwashoka ohadhi monika nawa noya hala okudhi tala.

Aantu yamwe oha ya tungu uundama wa wo moka muna omeya nohamu kala muna oohi, no ha ye dhi sile oshipwiyu oku dhipa iikulya opo dhi koke. Ngele dha koko dhimwe oha ye dhi landithapo yo dhimwe ta ya li.

Opena aantu yamwe mboka yena iinima wafa oondama moka haa tula oohi dhawo. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu oku dhi pa iikulya dhi vule oku koka tadhi endelele. Uuna dha koka nawa dhimwe ohaye ke dhi landitha po e taya imonene iimaliwa, dho dhimwe ohaye dhi li po omolwaashoka odhi na onyama ombwaanawa.

Aantu yamwe oyatunga uundama moka muna omeya haya tekulilemo oohi dhawo. Ohaye dhipe nduno iikulya dhiwape oku koka tadhi endelele ,Uuna dhakoka ohaye kedhi landitha ya wape oku imonena oshimaliwa shomondjato yo yamwe ohaye dhili omolwashoka odhina onyama ombwanawa.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi hilwa koonani, ashike sho uuyuni weende tawu humu komeho paife ohaya longitha omambakumbaku, ngoka ningi iilonga iipu. Go ohaga ningi ontsi ndjoka hayi vulu okweetela aantu omikolo.

Aanafalama ohaya kunu iimenoyawo no kuyi sila oshimpwiyu nawa. Ano oha yeyi kunu eta ya tu lako oonete kombanda opo kaa yi dhengwe Koonte dhe tango odhindji, ndhoka tadhi vulu oku eta iimeno yi ganye.

Omvula ngele ya loko nawa, aantu ohaya pulula omapya gawo, etaya kunu omahangu, ngele gakoko nawa ohaya teteko omitse etate dhi fala piipale, etaye yi dhenge, oonkenya odho haya ka pungula.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu, ano opena aantu yamwe mboka yena iikaha iiwanawa haya vulu oku kuna iimeno ndele tayi koko meendelelo. Ohaya longitha nduno omikalo dhayooloka okutekela iimeno yawo yamwe ohaya longitha omayemele oshowo omandini yo yamwe taya longitha ominino ndhoka dhatsuwa oombululu moka omeya haga pitile .

Omuna omahala ogendji moshilongo, opena ehala moka pena ashike oondundu niimeno iishona, omolwaashoka iimeno oyindji itayi vulu okukoka nawa mehala muka, kehala huka okwanika oshiponga oshoka okuna iinamwenyo mbyoka yanika lela oshiponga ngaashi omayoka.

Otu na mo omahala ogendji gomainyanyudho moshilongo ngoka haga kala ganingwa nawa lela, momahala moka oto vulu oku adha mo iipundi osho wo uundama womeya moka aantu hayayi yaka yoge uuna yuuvite uupyu.

Otu na mo omahala ga yoolokathana moshilongo. Komahala gamwe hoka ku na omavi ga ninga iikololo molwa omeya taga kungulula po omavi. Ehala ndika ohali monika lya pugapala, molwashoka kaku na sha iimeno oyindji.

Pashiwambo aantu oyendji oya simaneka ondjuhwa, onga oshi yelelwa oshiwanawa okutambulako aayenda megumbo. ohashi hukulilwa nduno metiti ndoka dja longwa momaloya.

Omvula shampa ashike ya loko, efundja ohali ya, ndoka hali e telele oohi, oontangu no sho wo omankende. Aantu yamwe ohaya kwata oohi nande ooshona eta ye kedhi tekula. Ohaye dhipe nduno iikulya

Monale aantu okwali haya longitha oonyala dhawo ngele taa tete omwiidhi noku gutonya. Ashike paife aantu oya ndulukapo omashina ngoka haga tete nokutonya omwiidhi.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka kwali hayi nanwa koonani ashike mopaife aantu otaya longo omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu gwo ishewe ohaga vulu okupulula omapya ogendji mesiku.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu oku pewa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye yi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Ope na aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano ngele ya kunu iimeno yawo ohayi koko tayi endelele. Ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana okutekela iimeno yawo. Omukalo gumwe omwaanawa ogo ngoka okutekela iimeno nominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu. Omukalo nguno ihagu hepeke naanaa omeya.

Opena aantu yamwe yashinwa yena iikaha iiwanawa niimeno, ano uuna akunu oshimeno ohashi koko tashi endelele. Haayehe haya kunu mevi yamwe ohaya kunu miinima mbyoka yandulukwapo uuna iimeno yawo yakoko nawa ohayeyi teya nduno eteye keyi landitha yawape okukiimonena iisimpo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani . Uuyuni sho we ende tawuyi komeho, otekinolohi nayo oyu uka pombanda mopaife ohaya longitha omashina ngoka haga ithanwa omambakumbaku ohaga pulula go ohaga ningi woo iilonga iipu. Ohaga ningi ontsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omukolo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana. Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga mbyoka hayi kunwa .Aantu ohaye dhi longitha okutula miiyelelwa yawo oshowo ngele omuntu okuna omukolo ohavulu oku taasina onyanga ndele ta tipo hwepo.

Monale aantu oya li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi, uuna taya pulula omapya gawo. Ashike sho uuyuni tawu ende wu uka komeho, otekinolohi nayo oyu uka pombanda. Mopaife ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu. Eshina ndika ohali ningi nduno ontsi, ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo.

Uuna kuna uupyu ookatali oto vulu oku ya adha ya lala momeya. Aantu oyendji ohaya tekula oombwa molwashoka ohadhi gamene omaliko gawo, yo yamwe ohaya li onyama yawo.

Monale aantu okwali haa longo nuudhigu. Ano mopaife iilonga yoonyala oya ninga iifupi lela. Aantu paife otaya longitha omashina, omashina gaa yooloka gamwe oongoka haga tete omwiidhi nokugu tonya nawa.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo. Opuna wo omahala ngoka gomainyanyudho mpoka hapu kala puna iipundi oshowo iitaafula. Ehala ndika ohali kala tali monika lela nawa, omolwaashoka ohali nana aalandi. Puuwanawa womahala ngaka ohaga e ta iilonga moshilongo, omolwaashoka aantu ohaya kala ya pumbwa aayambidhidhi pomahala gawo.

Uuna aantu yena iituthi ngaashi omavalo oshowo oohango ohaya longitha oshikuki shoka hashi mbakwa . Ohashi kala nduno shatulwa iinima iiwanawa kombanda mbyoka hayi monika nawa.

Oondjuhwa noombala oyoboludhi lwiikwamawawambyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshimpwiya mokupewa iikulya, yo ohayi kalekwa pehala lya yela opo yaakwatye komikithi. Oyendji ohayeyi tekula molwa onyama nomayi.

Ehwiyu oko okadhila hoka ka tseyika nawa kaantu oyendji, ohaka kala momiti. Aantu oyendji kaye ka hole omolwashoka aniwa ohaka longithwa kaakuusiku.

Omalutu getu oga pumbwa iikulya opo ga vule ga kale gena oonkondo. Aantu yamwe ohaya li iimbombo mbyoka hayi telekwa muusila yo yamwe taya li omboga ndjoka hayi adhika momapya. Yo yamwe ohaya li wo oondjuhwa ndhoka hadhi tekulwa momagumbo hadhi pewa iikulya opo dhi vule dhi koke nawa.

Otuna mo omahala ogendji gomainyanyudho ngoka haga kala lela geli pamuthika gopombanda. Moka ho adha mo iipundi oshowo iitafula. Ohamu kala muna wo uundama womeya. Aantu omo nduno haya yi moka, uuna yuuvite uupyu.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho nuutekinolohi owuuka pombanda. Iilonga yokonyala mopaife oyaninga ko iishona. Monale aantu okwali haya tete omwiidhi taya longitha oonyala. Ashike mopaife okwa ndulukwa eshina ndyoka hali tete omwiidhi nokugu Tonya.

Oonkanga odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohadhi silwa oshimpwiyu kaantu momagumbo mokupewa iikulya oshowo omeya oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Monale aantu okwa li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, uutekinolohi nayo oyuuka pombanda. Mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu, go ishewe ohaga pulula omapya ogendji mesiku.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo ngoka haga nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohaga eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda. Iinamwenyo ongaashi Oondjamba, Uumenye, nosho wo iikwawo oyindji.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele iiyelelwa oyindji. Aantu ohaya kutha nduno oonete dhawo ndele etaya ka kwata iiyelelwa yawo ngaashi oohi, oontangu nomakende.

Oondjuhwa odho oludhi lwi kwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshimpwiyu okupewa omeya osho wo iikulya. Oyendji ohayedhi tekula molwa onyama nomayi.

Aantu oyendji PaShiwambo konyala oya simaneka okukala yena oongombe oshowoo iikombo. Iimuna mbyika ohayeyi sile oshimpwiyu nawa, tayeyi fala hoka kuna omwiidhi yo taa kwashilipaleke kutya oyina omeya, yo oya tuntilwa kaayi kwatwe komikithi.

Efundja ngele lye ya ohali etelele oohi. Aantu oha ya kala ya nyanyukwa omolwashoka oyeshi shi kutya omukaga ogwa tidhwa po. Oohi odhina onyama ombwanawa ndjoka hayi eta uundjolowele momalutu getu omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila mudho. Ohadhi vulu wo okulandithwa ndele aantu taya imonene iimaliwa.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa nokukuna iimeno,, ano iimeno yawo ngele yakoko nawa, ohayeilandithapo etayiimonenesha shomondjato.

Omalutu getu ogapumbwa iipalutha, gakale gena oonkondo .aantu yamwe ohaali ngalamwithi ya shiteni ngika hatelekwa muusila. yoyamwe taali omboga ndjoka hayi kuthwa momapya uuna oomvula yaloka.

Opena aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno. Ano uuna ya kunu oshimeno ohashi koko lela tashi endelele. Ohaya longitha nduno omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa eembululu, omeya ohaga zi po ashike guukilila moshimeno . Omukalo nguka omwaanawa omolwashoka ihagu hepeke omeya.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koongombe , ashike sho uuyuni weende tawu yi pombanda uutekinolohi nawo owuuka wo pombanda . Mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula omapya , ohaga ningi nduno iilonga iipu omolwaashoka ohaga vulu okupulula omapya omulongo mesiku, ashike ohaga ohaga ningi ontsi ndjoka hayi vulu okweetela aantu omikolo oshowoo uuvu wiili.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo ya yooloka etaya kala tayeyi sile oshimpwiyu okuyi tekela opo yi koke nawa yo kaayise kenota. Ngele ethimbo lyokuteya lyaadha oha yeyi teyako yo yimwe taya landitha yimwe taya ka lya.

Aantu ohaya sile oohi oshimpwiyu, okudhipa iikulya, opo dhiwape dhikoke nawa. Ngele dhakoko, dhimwe ohayekedhi landithapo, e taayi monene iimaliwa, nodhimwe ohaye dhilipo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani. Ashike mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu. Ohaga vulu woo oku pulula omapya ogendji mesiku.

Aantu ohaa longitha omikalo dhayooloka oku kwata oohi yamwe ohaa longitha oonete yo yamwe taa longitha omayemele ,Odha simana omolwaashoka odhina onyama ndjoka hayi liwa kaantu yo yamwe ohayedhi landitha opo yiimonenepo shomondjato.

Omuna omahala ogendji moshilongo. Omuna ehala ndyoka muna oondundu, mehala moka iha mukala muna iimeno oyindji molwaashoka olyambugapala, ano ihalimono omuloka ogundji. Iimeno mbyo hayi kala mo iishonashona mbyoka yina omidhi omileeleeka ndhoka haddhi vulu oku kala dhakutha omeya kohi yevi.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo nokukala ta yeyi sile oshipwiyu opena yimwe mbyoka haye yi kunu ndele taya tulako oonete ndjoka hayikaleke oonte dhe tango kokule niimeno yawo shika ohashi eta iimeno yawo yi koke nawa.

Nashenga shaNangombe ngele ega dhenge pevi, omeya ohaga talama momilonga oshowoo moondama. Momeya ohamu adhika nduno omaludhi giimeno ngaashi omavo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aantu ohaye dhi sile oshimpwiyu, mokudhipa omeya, oshowo iikulya. Ngele dhakoko nawa ohadhi landithwapo. Aantu yamwe ohayedhi tekula molwa onyama, noshowo omayi.

Aanafalama oha ya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Oha ye yi tekele nduno nominino dhoka dha tsuwa oombululu. Ngele ya koko nawa, oha yi teya ko eta ye yi keyi landitha.

Aanafaalama ohaa kunu iimeno ya yoolokathana. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu, oku yi tekela, opo yi vule yi koke nawa. Ngele ya adha okuteywa, ohaye ke yi landitha.

Otu na omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu ngaashi ompanda oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa oshoka uuna wa adhika wuna oniga yawo oto vulu okumangwa po.

Monale aantu okwali haya longitha uupululo mboka hayi nanwa koondongi ashike, mo paife okwa ndulukwa omashina ngoka ha giithanwa omambakumbaku haga pulula omapya ogendji mesiku nokuninga iilonga iipu. Oha ga ningi nduno otsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo.

Aantu ohaa kunu iimeno yawo, yamwe ohaya kunu momapya yo yamwe ohaa kunu ashike muundolondolo. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu okuyi tekela opo kaayi se kenota yo kaayi se po komutenya.

Moshikunino shetu shinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo, ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Oshinamwenyo shika osha shitwa oshinene sho oshasimana omolwashoka ngele oshalandithwa po ohashi vulu lela okueta oshimaliwa oshindji moshilongo.

Aanafaalama ohaya ningi nawa evi lyikale epu ndele etaya kunu iimeno yawo. Ohayeyi sile nduno oshipwiyu mokuyi tekela moka haya longitha ominino ndhoka yatsa oombululu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia, omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohaye eta woo eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda. Oya shitwa nduno yina othingo onde ,ndjoka ha yi yi kwatha yi wape okulya omafo ngoka geli kondungu yomiti .

Otuna omaludhi ogendji goohi dhimwe ohadhi adhika momeya ngoka geli moondama dho dhimwe ohadhi kala momeya geli mefuta. Oohi odha simana omolwashoka ohadhi vulu oku landithwa dho odhina onyama ohadhi tidha po omukaga.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Iikwamawawa mbika oyi hole momeya, ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya oshowo omeya gokunwa. Oyendji ohaye yi tekula omolwo onyama oshowo omayi gawo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ompanda oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayeeta aatalelipo moshilongo shetu. Oyina eyego ndyoka hali vulu okulandithwa eta li etele oshimaliwa moshilongo.

Aanafalama ohaakunu iimeno yawo, nokwiisila oshimpwiyu nawa, ohaalongitha ominino ndhoka haakala yatsa oombululu uuna tayedhi tekele. Ngele iimeno yawo yakoko oha yeyi teya ndele etaa kalanditha.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Opuna iimeno yimwe ha yeyi kunu moshinima moka haya kala yeyi tula koshi yonete, opo kaa yi dhengwe koonte dhetango oodhindji omolwashoka ohadhi vulu okwee titha iimeno yi yonuke ano yi ganye.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo e taye yi sile oshimpwiyu. Ohayi kala nduno yili momashina ngoka gandulukwa po kaanongomoonyala ano ngele ya a dhwa okutewa ohaye keyi landitha yoyimwe taye yi li po.

Otunamo omahala ogendji gomayinyanyudho moshilongo ngoka haga kala ga ningwa nawa go ota ga nana aatali. Momahala muka ohamu kala muna iipundi mbyoka ya ndulukwa kaanongo ohapu kala pena oondama dhomeya moka aantu haya vulu okuka yoga uuna yuuvite uupyu.

Oondunda dhoshiwambo ohadhi kumbwa nomwiidhi dho tadhi tungwa mooha noondhopi. Omagumbo ogendji gopashiwambo otwaadha mo oondunda ndhika.

Opuna aantu yamwe yashitwa yena oonyala oombwanawa nokukuna, ano ngele yakunu, iimeno yawo ohayi mene tayi endelele. Iikwamboga oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kunwa. Ngele iimeno yawo yakoko nawa, ohayeyi landithapo, yo yimwe tayeyi lipo.

Aanafalam ohaa longekidha evi lyawo Manga inaa kuna ohaa longithwa nduno ominino dhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu opo omeya ga zepo owala taga pitile poombululu mpoka uuna taa tekele iimeno yawo.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu. Ohaye yitekele opo kaayitsepo komutenya nenge yise kenota, ngele iimeno yawo yakoko nawa yimwe ohaya landitha yimwe taya li.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka hamu kala muna omeya etaya tula oohi ndhoka hadhi vulu okukala momeya uule wethimbo dhina omwenyo. Oha yedhi tekula omolwa onyama, yamwe oha yedhi landitha yawape yi imonenesha shomondjato.

Aanafalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Opena aantu yamwe yena iikaha iiwanawa niimeno, ano ngele oya kunu iimeno yawo ohayi koko nawa lela, ohaya longitha nduno omaludhi ga yoolokatha oku tekela iimeno yawo, ohaya longitha omukalo goku tekela iimeno yawo, taya longitha ominino dhoka dha tsuwa oombululu.

Omapungu ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi kunwa. Ohaga koko nawa ndele aantu taye ga teya, yamwe ohaye ga li manga omatalala, yo yamwe ohaye ga ku kutike etaye ku galya ngele ga ku kuta.

Aantu ohaya li onyama yoohi ndjoka hayi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila monyama yawo, yo yamwe ohaye dhi kwata e taye ke dhilanditha ya wape ya okwiimone iisimpo.

Aantu oyendji konyala oya simaneka oongombe omolwashoka ohadhi longithwa miinima ya yoolokathana. Uuna omumati ohala omukadhona oha fala ongombe kaandja yanaamukadhona yo ishewe oyi na onyama ombwanawa oshowo omahini.

Otu na mo omahala ogendji moshilongo shetu Namibia ngoka haga nana aazayizayi. Ohayi eta nduno eliko lyoshilongo lyoshimaliwa li ye pombanda. Pomahala mpaka ohapu kala nduno pu na omandhindhiliko mpoka pwa shangwa edhina lyehala lyontumba.

Moshikunino shetu shiinanwenyo otuna mo iinamwenyo oyindji. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu, oya shitwa nduno yina omagulu omale oshowo othingo ndjoka hayeyi kwatha okulya omafo ngoka geli kondungu yomiti.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yooloka nokuyisila oshimpiwu nawa. Ohaye yi tekele nduno taya longitha ominino dhoka haya kala ya tsa oombululu, omukalo nguka ihagu hepeke nana omeya.

Ondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mboka hayi tekulwa momagubo. Ohayi silwa oshipwiyu oku pewa omeya nosho woo iikulya. Oyendji oyeyi tekula omolwa onyama osho woo omayi. Ohayi vulu woo okulandithwa po ya vule okwi monena oshimaliwa yomondjato.

Aanafalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana, oshowo iikwamboga. Ohayeyi sile nduno oshimpwiyu, okuyi tekela omeya. Ngele ya adha okutewa, yimwe ohaya ka landitha, yo yimwe taya li.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya pe iinamwenyo omiti uuna kayi uvite nawa nenge yeyi keelele komikithi odhindji . Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu.

Opuna omahala ogendji, oku na wo ehala ndoka haku tiwa okoondundu ano oku na ashike oondundu, ka ku na naana iimeno oyindji. Okwa nika oshiponga omolwaashoka ohaku kala ku na iinamwenyo ya nika oshiponga ngaashi nande omayoka.

Monale aantu oya li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike mopayife ohaya longitha omashina ngoka haga ningi iilonga iipu, go ishewe ohaga vulu okupulula omapya ogendji mesiku.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo ngoka haga nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohage eta wo ekoko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda.

Aantu oyendji konyala oya simaneka oongombe, omolwashoka ohadhi longithwa miinima oyindji. Uuna omumati ngele a hala omukadhona a hokane, oha fala ongombe kaandja namukadhona. Oya simanekwa, omolwa onyama yawo ndjoka ombwanawa, osho wo oshipa shawo shoka hashi vulu okuninga omapaya, uundjato, osho wo oongaku.

Monale aantu okwa li haa longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi mokupulula omapya gawo. Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho oteknologi nayo oyu uka pombanda, paife ohaa longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu. Ohaga ningi nduno ontsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikithi dha yooloka ngaashi omikolo.

Kehe omuntu okwa hala owala akale eli megumbo lyopashinanena. Ano omagumbo ngoka ge etwapo noodhopi. Egumbo ndika ohali kala lela lyaningwa nawa lyili pamuthika gwopashinanena mboka ho vululu okwa adhapo iipundi mboka yandulukwa miiti oshowo iikusinga. Ano ehala ndika ewanawa unene.

Oonkanga odho oludhi dhiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohayi silwa oshimpwiyu mokupewa iikulya osho woo omeya. Oyendji ohaye yitekula molwa onyama osho woo omayi gawo ano ngele dhimwe dhakoko ohaye dhilandithapo nokwiimonena iimaliwa.

Otuna ehala lyimwe ndoka hali ithanwa okehala lyoondundu ano hoka kuna oondundu odhindji unene osho wo omamanya. Ehala ndika ohali monika lyambugapala nayi oshoka molwashoka kakunasha iimeno ko kakunasha lela omagumbo ogendji.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawamwa mbyono hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya nomeya, oyendji ohaye yi tekula molwa onyama nomayi.

Otu na mo efuta moshilongo shetu ndyoka hali nana aatalelipo, ohali eta nduno eliko lyoshimaliwa li ye pombanda. Kooha dhefuta ohaku kala kuna oondhila odhindji ndhoka hadhi kala tadhi li oohi mefuta

Aanafaalama ohaa longekidha omapya gawo moka haya kunu iimeno yawo. Oha ye yi kunu yili melandulathano eta ya kongo ominino dhoku tekela opo iimeno kaa yi se kenota.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aantu ohaye yi sile oshimpwiyu oku yi pa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye yi tekula molwa onyama oshowo omayi, nongele dha koko nawa ohaye dhi landitha po.

Aanafaalama ohaa kunu iimeno ya yoolokathana. Omatama ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi kunwa kaanafaalama. Oga simana oshoka ohaga longithwa kaantu okuteleka iiyelelwa yawo. Uuna ga pya nawa, aantu ohaye ga fala komalandithilo e ta yi imonene mo sha.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama oshowo omayi. Ngele dha koko ohadhi vulu okulandithwa

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo, nokuyi sila oshimpwiyu . Ohaye yi tekele, opo kaayi se po komutenya, yo kaayi se enota. Ohaya longitha nduno ominino ndhono dha tsuwa oombululu okutekela iimeno ye.

Aantu ohaya longithwa omikalo dhayoloka okukwata oohi yamwe oha longitha iishongo yo yamwe talongitha oonete ngele yakwata oohi odhindji odhimww ohaye kedhi landithapo ndho dhimwe taye dhili po omolwashoka odhina onyama ombwanawa.

Shiyenga shaNangombe ngele egadhenge pevi omeya ohaga talama momilonga oshowo moondama. Momeya otwaadha nduno mwamena iimeno yomaludhi ogendji ngaashi omavo oshowo omwiidhi.

Ombinga yimwe yoshilongo oyina oondundu, kehala hoka kakuna nanaa iimeno, koo okuna iinamwenyo mbyoka nanika oshiponga ngaashi nomayoka.

Oondundu ohadhi eta aatalelipo moshilongo shetu. Kehala huka ohaku monika kwambugàpala unene oshoka kakuna iimeno oyindji. Iimeno oyindji ihayi vulu oku koka momamanya.

Monale aantu okwali haa longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike uuyuni sho wu uka komeho, uutekinolohi nawo owu uka pombanda. Mopaife aantu ohaa longitha omambakumbaku, ngoka haga ningi iilonga iipu, go ohaga vulu okupulula omapya ogendji mesiku.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohadhi silwa oshimpwiyu oku pewa iikulya osho wo omeya. Ohadhi kale kwa pehala lya yela nawa opo kaadhi kwatwe komikithi. Oyendji ohaye dhi tekula omolwa onyama osho wo omayi.

Moshikunino shiinamwenyo shetu shaNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi nana aataleli po moshilongo shetu. Oshinamwenyo shika osha shitwa shina omagulu omale, oshowo othingo onde ndjoka hayi kwatha okulya omafo ngoka geli kondungu yiimeno.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yayoolokathana, onyanga oyimwe yomikwamboga mbyoka hayi kunwa kaanafalama. Ohayi longithwa oku towaleka iiyelelwa ohayi vulu oku nuwa uuna omuntu teehama omukolo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu . Ohaya longitha nduno omaludhi gayoolokathana okuyi tekela. Yamwe ohaya longitha omandini, yo yamwe taya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohadhi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa omeya oshowo niikulya. Ooyendji ohayedhi tekula molwa onyama oshowo omayi ngele odha koko ohadhi vulu oku landithwa.

Ondunda yokulala oyo ehala moka aantu haya yi yekiiyuthepo uuna yuuvite yasa oomposi nenge yaloloka. Ohamu kala nduno muna ombete hoka kuna omakumbatha. Nosho woo iipundi hoka omuntu tavulu oku kuutumba.

Aantu yamwe ohaya tekula uuyuhwena. Oha ye wu sile oshimpwiyu oku wupa iikulya oshowo omeya. Ohaye wu kaleke nduno pehala lya yela opo kaawu kwatwe komikithi.

Aanafalama oyatseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno, oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Aantu mbano ohaya kunu nduno iimeno yawo, taya kala tayeyi sile oshimpwiyu, okuyi tekela. Ngele yakoko nawa, ohayeyi landithapo, e taayi monene iimaliwa.

Oondjuhwa odho oludhi lyiikwamawawa mbyoka hayi momagumbo. Oyendji ohaye yi tukula nokuyi sila oshimpwiyu omolwa onyama oshowoo omayi . Aantu ohaye yi sile nduno oshimpwiyu okuyi pa omeya oshowoo iikulya. Uuna yakoka nawa, ohaye yi landitha etaya imonenemo oshimaliwa

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka muna omeya eta ya tula mo oohi. Ohayedhi sile oshimpwiyu okudhi pa iikulya opo dhi koke nawa. Ngele dha koko dhimwe ohaye dhi landitha po yo dhimwe taya li.

Kehe okanona okaNamibia okena uuthemba ka kale kaya kosikola ka kalongwe okushanga oshowo okulesha. Oosikola odha tula po nduno omilandu kutya aanasikola yawo ayehe otaya kala haya zala omizalo dha peni. Moongulu dhosikola ohamu kala muna iipundi niitafula.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo. Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno ekoko lyoshimaliwa sho shilongo lyiye pombanda dho ohadi eta wo oompito dhiilonga.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yayoolokathana ohayeyi sile oshimpwiyu okuyi tekela opo yahase po kenota ngele ya adha okutewa ohayeyi teyako etaya landitha po yimwe yo yimwe taya kalya.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka hamu kala muna omeya ndele etaya tula mo oohi dhawo. Ohaya kala nduno taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke nawa. Ngele dha koko, dhimwe ohaye dhi landitha po, dho dhimwe taye dhi li po.

Opena aantu ya shitwa yena iikaha iiwanawa nokukuna iimeno. Oha ya sile nduno iimeno yawo oshimpwiyu nawa nokuyi tekela. Uuna ya koka nawa oha ye yi landitha po.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa nokukuna iimeno, ngele yakunu iimenono ohayi koko nawa ohaya longitha nduno omaludhi ga yoolokathana mokutekela iimeno . Ohaya longitha omukalo ngoka haatekele iimeno nominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi oongolo, oonduli noshowoo uumenye. Ohayi nana nduno aatalelipo moshilongo shetu, shoka hashi eta ekoko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda.

Aanongo oya nduluka po omashina ga yoolokathana ngoka haga longo iilonga ya yooloka. Ano ngashingeyi iilonga yokoonyala oya ninga lela iifupi. Omolwashoka monale aantu okwali haya longitha ashike oonyala dhawo ngele taya longo iilonga oyindji nenge okuteta omwiidhi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo, ndele taya kala taye yi sile oshimpwiyu. Ohaya longitha nduno omaludhi ga yoolokathana uuna taye yi tekele. Yamwe ohaya longitha omayemele, yo yamwe taya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu.

Aantu ohaya tungu uundama womeya etaya tulamo oohi. Ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhi pelamo iikulya. Ngele dhakoko ohaye dhi landitha po.

Aanafaalama ohaya kunu omaludhi giimeno mbyoka haya kala taye yi sile oshimpwiyu. Ohaye yi tekele nduno taya longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu. Omeya ohaga ziko ashike guukilila poshimeno. Omukalo nguno ihagu hepeke naana omeya.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo etaya kala taye yi sile oshimpwiyu okuyi tekela. Ohaye yi tulawo moonete opo kayi dhengwe komutenya ogundji omolwashoka otayi vulu oku sapo. Uuna ya koko nawa etayi tewa ohaye keyi landitha etaya imonene po iisimpo.

Aantu ohaya kwata oohi nomalalakano gayoolokathana, yamwe ohayedhi kwata yekedhi landithe yavule okwiimonena iimaliwa yo yamwo ohayedhi kwata omolwa onyamo yayo ombwanawa ndyoka hayi kalake omalutu gatya uundjolo wele omolwa iitungithi lutu yawo.

Aanafaalama ohaya kunu iiyimati oshowo iikwamboga ya yoolokathana. Ohaya vulu okukuna oonyanga ndhoka aantu haya longitha okutula miiyelelwa yawo. Uuna dha koka nawa, dhimwe ohaye kedhi landitha po, dho dhimwe taye dhi li po.

Oondjuhwa odho oludhi lwikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Ohayi silwa oshimwiyu okupewa iikulya oshowo omeya. Ohayi kalekwa nduno mehala lyayela nawa opo kayi kwatwe komikithi. Oyendji ohaye yi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Omvula ngele ya loko, ohayi e ta efundja ndoka hali e telele iiyelelwa ya yoolokathana ngaashi oohi, oontangu oshowo omankende. Aantu ohaya longitha nduno omikalo dha yooloka uuna taye dhi kwata, yamwe ohaya longitha iishongo, yo yamwe taya longitha oonete.

Onkanga oyo yimwe yomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa nduno oshimpwiyu okupewa iikulya osho wo omeya. Oyi na onyama ombwaanawa yo ohayi vala omayi e tayi tendula uunkangagona.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo. Otuna wo kombinga yimwe hoka haku monika kwambugapala kuna ashike oondundu oshowo omamanya ogendji. Kehala hoka ito adha ko naanaa iimeno oyindji omolwaashoka iimeno yimwe kayi hole okumena pehala pwa nika omamanya.

Otuna mo omahala ogendji gomainyanyudho moshilongo, moka to adha muna iipundi oshowo iitaafula. Omahala ngaka ohaga kala ga yela nawa, go otaga nana aataleli po, omolwaashoka kehe gumwe okwa hala ashike oku kala e li pehala ewaanawa. Omuna wo omalamba ngoka haga tema omililo, mo omuna wo iipundi.

Moshilongo otunamo omahala ogendji gomayi nyanyudho mpoka aantu oyendji haya yi uuna kayena shoka taya ningi. Omahala ngaka ohaga kala gayela go ogeli pamuthika gopashinanena

Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana uuna taya kwata oohi yamwe ohaya longitha iishongo yo yamwe taya longitha oonete yamwe ohaye kedhi landitha oohi opo ya wape yiimonenesha shomondjato yo yamwe ohaye dhi kwata ashike nelalakano yaka lye.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo muka. Opena ehala moka ho adha ashike ouna oondundu oshowo omamanya . Ehala ndika ohali monikwa lya mbugapala unene omolwashoka kamuna sha iimeno oyindji omuna ashike iimeno mbyoka hayi ithanwa yina omidhi omile ano hayi vulu oku nana momeya koshi yevi.

Aanru yamwe ohaya tungu oondama moka hamu kala omeya, e taya tula mo oohi. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu moku dhi pa iikulya. Ngele dha koko nawa, ohaye dhi kutha mo dhimwe taya landitha dho dhimwe taya li.

Opena aantu yamwe yashitwa yena oonyala ombwaanawa nokukuna iimeno ngele yakunu iimeno, ihayi kala po mokukoka ano iimeno yawo ohayi silwa oshimwiyu nawa ndele shampa yakoko ta ye yi landitha po.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama wawo e ta ya tula mo omeya, taya tula mo oohi, ohaya kala nduno taye dhi sile oshipwiyu oku dhipa iikulya, ngele dha koko nawa dhimwe ohaye dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa kaantu ohaye yi sile oshimpwiyu okuyi pa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohayeyi tekula omolwa onyama oshowo omayi gadho.

Otu namo omahala ogendji moshilongo, opena ehala ndjoka lyatseyika nawa ombuga. Kehala huka oha kukala kuna omamanya ogendji noshowo oondundu. Mehala muka iha mukala naana iimeno oshoka omuna omamanya ogendji.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohadhi silwa oshimpwiyu moku pewa omeya oshowo iikulya. Una dha koka nawa aantu ohaye dhi landitha po, yamwe ohaye dhi muna molwa onyama oshowo omayi.

Omu na omahala ogendji moshilongo muka. Opu na ehala lyoondundu ndhoka hadhi kala dhi na omakololo, molwashoka uuna omvula ya loka oyindji omavi ohaga kungululwa po komvula. Omahala ngano ohaga nana aazayizayi moshilongo shili.

Aanafalama oya ya tseyikako onge aantu mboka haya sile iinamwenyo osho wo iimuna oshimpwiyu. Moshikunino shetu shiinamwenyo otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo, moka hamu adhika oondjamba, ohadhi nana aatalelipo moshilongo shetu.

Uuna Kuna efundja olindji, oha li etelele oohi, moka aantu ha ye ke dhi kwata nduno noku dhi landithapo, oshoka onyama ombwanawa ndjoka ha yi ksleke omalutu getu ga tya uundjolowe, omolwa iitungithilutu mbyoka ha tu mono oku pitila mudho.

Aantu oyendji ohaya tekula oonzi omolwa onyama oshowoo oshipa shayo . Uuna oonzi dhakoko nawa, ohaya vulu okukedhi landithapo etaya imonene iimaliwa.

Opena uundama moka hamu kala muna oohi, ohapu kala nduno pwashangwa omadhindhiliko tagu ulike kutya omuna oohi. Aantu ohaa tekula oohi yawape oku dhi landitha uuna dhakoka nawa etayi imonene sha shomondjato.

Otuna mo omaludhi giiyamakuti oyindji moshilongo shetu . Shimbungu osho shimwe shomiiyamakuti mbyoka hayi kala mokuti , ano ohashi li onyama oshowo iinamenyo mbyoka uunshona

Opu na omahala gamwe mpoko ho adha owala puna omavi ganingwa ike iikololo. Iikololo mbino ohayi ya po uuna omeya gakungululapo omavi . Omahala ngaka ohaga kala omawanawa oku tala sho osho to adha taga eta aatalelipo moshilongo.

Aanafaalama ngele ya kunu iimeno yawo ohaya kwashilipaleke kutya oye yi tekela opo kaayise po kenota osho woo komutenya. Ohaya longitha ominino ndhoka hayedhi tsu oombululu uuna taya tekele iimeno yawo.

Ondjuhwa olo oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye yi tekula, omolwa onyama noshowo omayi. Ohaye yi sile oshimpwiyu okuyi pa iikulya oshowo omeya. Uuna ya koka nawa ohaye yi landitha po.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka muna omeya, etaya tulamo oohi dhawo . Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu okudhipa iikulya . Ngele dha koko, dhimwe ohaye dhi landitha po, dho dhimwe taye dhi lipo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koongombe ashike uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho nuutekinolohi owu uka pombanda. Aantu payife ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula omapya. Ohaga ningi woo iilonga iipu ashike ohaga ningi onsti ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo oshowo omikithi dhimwe.

Mefuta namo wo omu na omaludhi giinamwenyo ngaashi oohi oshowo ombwa yomeya . Ombwa yomomeya oya simana, molwaashoka oyi na omagadhi gawo ngoka haga vulu okupanga aantu . Yo ohaya vulu okulya onyama yawo, yo ohayi vulu okunana aatalelipo okuziilila kiilongo yopuushiinda.

Aantu yamwe ohaya kwata oohi ndele taye dhi ningile uunima uuwanawa moka hamu kala muna omeya. Ohaye dhi sile oshimpwiyu nduno okudhipa iikulya opo dhi wape dhi koke nawa, ngele dha koko dhimwe ohaye dhi landitha po dho dhimwe ta yedhi lipo.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oombaka odhi hole momeya, ohadhi silwa nduno oshimpwuyu kaantu oku pewa iikulya osho wo omeya. Oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama osho wo omayi.

Uuna omvula ya loka nawa omatale ohaga kala gena omeya moka aantu haya adha oohi. Ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana oku kwata oohi. Omukalo gumwe ogo nguno goku kwata oohi noonete .

Otuna omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu oyendji haya yi uuna kaayena shoka taya ningi. Pomahala mpoka ohapukala puuwanawa omolwaashoka ohapu kala puna iimeno iiwanawa po opuna woo omasiga ngoka haya ka yothela oonyama dhawo.

Omu na omahala ogendji muuyuni muka ngoka haga nana aatalelipo. Omahala ngaka ohaga eta ekoko lyoshimaliwa li ye pombanda. Uuna aantu taya talele po omahala ngaka ohaya longitha iihauto yawo, molwashoka omahala ngaka oge li kokule. Ogendji gomu go oge li kokule nomalukalwa gaantu.

Opena aantu yamwe mboka ya shitwa yena iikaha iiwanawa niimeno, ano uuna akunu iimeno yawo ohayi koko nawa. Aanafalama ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana okutekela iimeno yawo, ohaya longitha omukalo ngoka haya tekele iimeno nominino dhoka hadhi kala dha tsuwa ombululu.

Otu na mo omahala ogendji gomainyanyudho ngoka haga kala ga ningwa lela nawa. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela lyo otali nana aatalelipo. Mehala muka nduno iipundi osho wo iitaafula mbyoka ya ndulukwa po kaanongo ye yi ninga miiiti.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama wa wo moka muna omeya, e taya tula mo oohi, ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu mokudhipa iikulya, ngele dha koko dhimwe ohaye kedhi landitha po, dho dhimwe taye dhi li po.

Aanafalama oha kunu iimeno yawo ndele taya kala tayeyi sile oshipwiyu, oha longitha nduno omaludhi ngayoloka thana oku tekela iimeno yawo ngashi ominino dhoka hashikala dhatsuwa oombululu.

Aantu yamwe oya tunga uundama moka muna omeya etaya tulamo oohi dhawo. Oha yedhi sile nduno oshimpwiyu okudhi pelamo iikulya. Ngele dha koko nawa dhimwe ohaye dhi landitha po dho dhimwe taye dhi lipo.

Aanafalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu nduno iimeno yawo e taya kala taye yi sile oshimpwiyu. Ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo, yamwe ohaya longitha omayemele ashike omukalo gumwe haya longitha omuwanawa okutekela iimeno yawo nominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu. Omukalo nguka ihagu hepeke naana omeya.

Omahala ngoka geli kombinga yoondundu ohaga monika gambugapala unene, omolwaashoka ohaku kala kuna iimeno oyindji shaashi iimeno yimwe ohayi mene nawa pomahala mpoka pwa nika omamanya.

Muuyuni muka omuna omahala ogendji ga yoolokathana, ano opuna omahala ngoka ge li kooha dhefuta hoka ho vulu okwaadha omavi ga ninga omakololo, omolwa uuna kuna omeya ogendji omavi ohaga vulu oku kuungululwa po komeya.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Oya shitwa yi na omagulu omale osho wo othingo onde, ndjoka hayi kwatha okulya omafo ngoka geli kondungu yiimeno.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo . Oholongo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno ekoko lyoshimaliwa lyoshilongo lyi ye pombanda.

Monale aantu okwa li haya longitha oonyala okuteta omwiidhi oshowo oku gutonya. Ashike sho uuyuni sho weende tawu yi pombanda otekinolohi nayo oya humu komeho. Mongashingeyi opuna omashina ngoka haga tonyo nokuteta omwiidhi.

Muuyuni omuna omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu hayayi uuna kayena shoka taya ningi . Omahala ngaka ohaga kala ganingwa nawa taga nana lela aatali. Pomahala mpaka ohapu vulu nduno oku adhika omiti oshowo omasiga mpoka aantu taya kayothela oonyama dhawo. Oha yeya nduno noohauto oshoka omahala ngano ogafa geli kokule kashona nomalukalwa gaantu.

Omalutu getu oga pumbwa iipalutha opo gakale gena oonkondo. Aantu yamwe ohaya li oondjuhwa osho woo oshimbombo nomboga ndjoka hayi muwa momapya getu ngele omvula ya loko.

Aanafalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana ohayeyi sile oshimpwiyu moku yipa omeya. Ngele ya koko nawa oha yeyi teyako nduno etaya ka landitha yo yimwe taya ka longitha momagumbo gawo.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka hamu kala muna omeya etaya tekulile mo oohi dhawo. Ngele oohi dha koko ohaye dhi kwata mo taya longitha oonete dhimwe ohaya ka landitha dho dhimwe taya li.

Otuna mo omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu hayayi uuna kayena sho taya ningi. Yamwe ohaya falele nduno iipundi yawo yo yamwe ohaya vulu oku adhako iipundi. Ohaya kala nduno yena esiga ndyono haya yothele oonyama dhawo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo, oholongo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa liye pombanda, oyina wo onyama ombwaanawa ndjoka hayi vulu okulandithwa piilongo yopuushiinda.

Aanafalama ohaa kunu iimeno yayolokathana. Oha yeyi sile oshimpwiyu mokwiitekela opo yivule oku koka taye ndelele. Ngele iimeno yawo yakoko oha yeyi teya yimwe taa kalanditha yo yimwe taye yilipo.

Aantu yamwe oya shitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano ngele oya kunu iimeno yawo ohayi koko nawa. Iikwamboga oyo yimwe mbyoka hayi kunwa ngele ya koko nawa ohayi tewa yimwe tayi landithwa yimwe tayali.

Moshikunino shetu shiinamwenyo otunamo omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu ohayi eta woo oompito dhiloonga. Ano ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aazayizayi moshilongo shetu Namibia.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana uuna taya kwata oohi. Yamwe ohaya longitha omayemele yo yamwe taya longitha oonete. Oohi odha simana omolwashoka odhina onyama ombwanawa ndjoka hayi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele, molwa iitungithilutu mbyoka hatu mono oku pitila mudho.

O pe na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno . Ano ngele oya kunu, iimeno yawo oha yi koko nawa.. Ohaa longutha nduno omikalo dha yooloka uuna taa tekele iimeno yawo. Yamwe ohaa longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu

Otuna omahala ogendji moshilongo mwa kwatelwa efuta ndoka hali nana aazayizayi moshilongo shetu, ohali eta nduno ekoko lyoshimaliwa liye pombanda.

Oshilongo shetu oshinene, oshina omahala ga yoolokathana. Opena ehala limwe mpoka to adha pena oondundu odhindji, oshowo omamanya. Pehala mpaka ito adha po pena iimeno oyindji omolwashoka iimeno oyindji, kayi hole okumena poyima pwa nika omamanya, po opwa nika ombuga.

Uuna kuna uupyu ookatali ohaya kala yeli momeya. Aantu oya simaneka oombwa omolwa shoka ohayedhi tekula momagumbo gawo yamwe omolwa onyama yo yamwe ohayedhi tekula omolwashoka ohadhi gamene omaliko gawo.

Aantu yamwe oyatunga uundama wawo moka muna omeya etatulamo oohii, ohaye dhisile nduno oshipwiyu oku dhipa iikulya opo dhikoke, ngele dhakoko nawa dhimwe oha yedhilandithapo dho dhimwe tayedhilipo omolwa shoka odhina onyama ombwanawa.

Muuyuni omuna omahala ogendji, omuna ehala limwe hali ithanwa ombuga, moka hamu adhika omamanya ogendji kamuna sha iimeno oyindji omolwaashoka ihali kala lina omeya. Ohamu kala iimeno mbyoka ya shitwa yina omidhi omile yo ohayi vulu wo oku kala uule nethimbo inayi mona omeya.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Opuna aantu yamwe yena iikaha iiwanawa niimeno, ano uuna ya kunu iimeno yawo ohayi koko nawa. Ngele iimeno yawo ya koko oha ye yi teya nduno etaya ka landitha.

Aanafaalama oyatseyikako onga aantu mbo haasile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Uuna yakunu iimeno yawo ohayeyisile oshimpwiyu okuyitekela opo yivule yikoke nawa. Ngele ethimbo lyokuteya lyathikanaa ohaakalanditha yoyimwe tayeyilipo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo MoNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo, onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu, ohayi eta nduno ekoko lyeliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyi ye pombanda.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yayoolokathana, oha ye yi sile nduno oshimpwiyu opo yikoke nawa. Oha yeyi tekele taya longitha ominino dhoka dhatsuwa oombululu.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama moka hamu kala muna omeya noohi. Ngele Oohi dhawo dha koko nawa dhimwe oha yedhi landitha po, dhimwe ta yedhi lipo omolwashoka odhina onyama ombwaanawa.

Oonkambe odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti ndhoka dha tseyika dhi na ombili naantu ano ihadhi ningi sha naana omuntu ke e na sho e dhi ninga. Iimuna mbika oyi hole uudhano po opo to adha aantu ye dhi kayila ano ohadhi vulu wo okunana aatalelipo moshilongo.

Opena aantu yamwe ya shitwa yena iikaha iiwanawa niimeno, ano ngele ya kunu iimeno yawo ohayi vulu oku koka nawa. Oha yeyei sile nduno oshimpwiyu mo kuyi tekela osho wo oku tulako oonete dhoka hadhi gamene iimeno yawo koonte dhetango odhindji.

Monale aantu oya li haa longo nuudhigu, ngele taa tete omwiidhi oya li haa longitha oonyala dhawo. Ashike sho uuyuni wuuka komeho ehumokomeho nalyo olyu uka pombanda. Aanongo oya ndulukapo omashina ngoka haga tete noku tonya omwiidhi.

Aantu yamwe oya shitwa ye na iikaha iiwanawa ano uuna ya kunu iimeno ohayi koko nawa. Ohaya kala nduno taye yi sile oshimpwiyu okuyi tekela yi wape yi koke tayi endelele. Uuna ya koka nawa ohaye yi landitha po e taya imonene iimaliwa.

Aantu ohaalongitha omikalo odhindji okukwata oohi, yamwe ohaalongitha omayemele ,yamwe iishongo yoyamwe ohayalongitha oonete. Uuna yakwata oohi odhindji, dhimwe ohadhikalandithwa po dhimwe tayedhilipo oshoka odhina onyama ombwaanawa.

Aantu yamwe oya tunga uundama, moka muna omeya, oya tula mo nduno oohi dhawo, oha yedhi pelemo iikulya opo dhi wape dhi koke tadhi endelele. Uuna dha koka nawa, oha ye kedhi landitha, yo taya li, oshoka odhina onyama ombwaanawa.

Moshikunino shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo, oondjamba odho dhimwe dhomiimamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta ekoko lyoshimaliwa lyiye pombanda.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji ngoka haga nana aatalelipo. Omuna efuta ndoka hali eta aanzainzai moshilongo shika ohashi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyiye pombanda omolwa aantu mboka tayeya mo.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo oyendji ohayeyi tekula molwa onyama osho wo omayi. Oombaka odhihole unene okukala momeya, una dhakoka nawa mwene dhago ohavulu okukedhi landitha po.

Moshilongo otunamo omahala ogendgi gomayi nyanyudho ngoka haga kala geli pamuthika gopashinanena. Momahala muka ohamu adhika uundama womeya moka aantu haya kayoga uuna yuuvite uupyu.

Iilonga yookonyala mongashingeyi oya ninga iishona lela. Aanongo moonyala oya nduluka po omashina ga yoolokathana ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili. Ope na omashina ngoka haga tete omwiidhi nokutonya omwiidhi.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama wawo moka muna omeya etaya tulamo oohi dhawo ohayedhi sile nduno oshimpwiyu okudhi pa iikulya. Ngele dha koko nawa ohayedhi kutha mo dhimwe tayedhi lipo dho dhimwe taya ka landitha.

Moshilongo shetu otuna mo oshikunino shiinanwenyo moka muna omaludhi ogendji giinamwenyo. Okamenye oko kamwe komiinamwenyo mbyoka hayi nana aataleli moshilongo shetu. Ohaka vulu okulandithwa molwaashoka okena onyama ombwanawa.

Otuna mo efuta moshilongo shetu ndyoka hali nana aatalelipo omolwaashoka kehe gumwe okwa hala ashike akale eli mona. Ohali eta nduno eliko lyoshimaliwa sho shoshilongo liye pombanda.

Aatu yamwe ohaya tula moondamo etaya tulamo oohi dhawo. Ohayedhi sile oshimpwiyu okudhi pelamo iikulya dhivule okukoka. Ngele dhakoko nawa ohayedhi kwatamo ndele dhimwe taya landitha dhodhimwe taya li.

Koondundu ihaku kala naanaa kuna iimeno oyindji omolwaashoka okuna omamanya, ano ohaku monika kwa mbugapala nayi. Ohaku monika ngaa iimeno ndele kayishi oyindji unene.

Oondjuhwa oonene ngele dha vala omayi ohadhi tendula uuyuhwena. Aantu yamwe ohaye wu munu nduno taye wu sile oshimpwiwu oku wupa iikulya nomeya. Ngele wa koko nawa yamwe ohaye wu lipo onga osheelelwa yo yamwe taya landitha.

Aantu yamwe ohaa tekula oohi okudhipa iikulya opo dhivule oku koka tadhi endelele, uuna dha koka nawa ohaye dhi landithapo eta yii monene iimaliwa, yo yamwe ohaye dhili omolwa shoka odhina onyama ombwanawa.

Ope na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa nokukuna iimeno. Ngele iimeno yawo ya koko nawa ohaye ke yi landitha po e taya imonene iimaliwa. Ngele ya koko ishewe ohaya vulu okulya iiyimati yawo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omu na omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohaye eta nduno eliko lyoshilongo lyoshimaliwa li ye pombanda. Iinamwenyo ongaashi uumenye. Ohayi etele woo aantu iilonga, molwashoka iinamwenyo mbika ohayi kala yi li kohi yetonatelo lyaantu.

Otu na mo iinamwenyo oyindji yomokuti. Shimbungu osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohashi eta nduno ekoko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi, ashike sho uuyuni weende tawu yi komeho otekinolohi nayo oyuuka pombanda. Mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu go ohaga vulu okupulula omapya ogendji mesiku. Eshina ndika ohali ningi nduno ontsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo oshowo uuvu wiilile.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya, osho wo omeya. Aantu oyendji ohaye yi tekula molwa omayi, osho wo onyama. Uuna ya tendula, ohayi vala uuyuhwena ndele taye wu landitha po, yi imonene iimaliwa.

Aantu oyendji konyala oya simaneka oongombe, molwashoka ohadhi longithwa miinima oyindji. Uuna omumati a hala okuhokana omukadhona oha fala ongombe kaandja namukadhona. Oyi na onyama ombwaanawa, yo oyi na wo omahini ngoka haga vulu okulandithwa.

Nashenga shanangombe ngele ega dhenge pevi, omeya ohaga udha omilonga. Momeya oto adha nduno mwa mena iimeno oyindji ngaashi omavi oshowo oomwiidhi.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno. Ano ngele yakunu iimeno ohayi koko nawa. Ohaya longitha nduno omikalo dhayooloka, uuna taya tekele iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha ominino dhoka dha tsuwa oombululu.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama wawo moka hamu kala muna omeya etaya tula mo oohi dhawo. Ohaya tula mo nduno iikulya opo dhi koke nawa. Ngele dha koko, dhimwe ohaya landitha, dhimwe taya li.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu okupewa omeya osho wo iikulya. Oyendji oha ye yitekula molwa onyama oshowo omayi.

Opena omahala ogendji gomainyanyudho ngoka haga kala lela omawanawa ganingwa pamuthika gwopombanda go otaga nana aatali. Omahala ngaka ohaga eta nduno iilonga moshilongo omolwaashoka ohaga kala gapumbwa aantu mboka taya longo mo.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi nelalakano lyokulya onyama yawo, oshoka oyi na onyama ombwaanawa ndjoka hayi kaleke omalutu ga tya uundjolowele molwa iitungithilutu. Yo yamwe ohaye ke dhi landitha.

Ope na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa ano haya vulu okukuna iimeno, ndele e tayi koko nawa. Iimeno yawo ohayi kala nduno ya tulwa oonete pombanda, opo kaa yi dhengwe koonte dhetango odhindji unene, omolwashoka otayi vulu okuganya.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iwanawa niimeno. Ano ngele ya kunu iimeno yawo ihayi kala po moku koka. Ohaayi sile nduno oshimpwiyu moku yi tekela. Ngele ya koko nawa ohaayi landitha po.

Omahala ngoka geli kombinga hoka kuna oondundu ohaga monika ga mbugapala unene molwaashoka ihaku monika iimeno oyindji. Iimeno yimwe kayihole okumena mpoka nana pwanika omamanya oshoka kehala hoka ihaku lokwa unene .

Opu na omaludhi ga yoolokathana haga longithwa kaantu uuna taa kwata oohi. Yamwe ohaya longitha oonete, yo yamwe taya longitha omayemele. Onyama yohi oya simana, omolwashoka ohayi kaleke omalutu getu ga tya uundjolowele molwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila muyo.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka uuna taya kunu iimeno yawo, yamwe oha ye yi kunu miinima mbyoka ya ningwa lela nawa. Ohaya kala yatulako nduno uunete pombada, opo kaayi dhengwe komutenya ogundji ngoka hagu vulu oku eta iimeno yi ganye.